Aantu ohaya yungilile iilya polupale nohayeyi tula moongoma opo yikale mo ethimbo ele. Aantu ohaya landitha iilya opo yi imonenemo oshimaliwa. Aantu ohaya tsu iilya opo ya mone mo uusila yavule okuteleka oshimbombo.

Omatama oha ga kala gaziza nawa, nongele gapi ohagakala omatiligane, naa nafaalama ohayegakutha ko etaya kalanditha opo yiimonene oshimaliwa, oha ga liwa wo, go ohagalongithwa okutowaleka miikulya.

Aantu ohaa lala moondunda opo ya kale ya gamenwa nawa kiinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga, aamu kala wo muna oolamba ndhoka hadhi kala dha tema opo ya mone shoka tashi i nyenge pondje.

Aanafalama otaa vulu oku landithapo uuyuhwena wumwe etayi monenemo iimaliwa. Uuyuhwena inawu pumbwa oku kala pehala limwe oshoka otashi tandeleke omikithi. Nashika otashi kala wo oshima oshidhigu komunafaalama uuna tagandja iikulya iikulya noshowo omeya kuuyuhwena

Oohi odha pumbwa okukala dha topolwa, opo dhi kale tadhi vulu oku inyenga nawa, opo wo dhi kale tadhi li iikulya nawa. Odha pumbwa wo okutopolwa, opo dhi kale dhu uvite ombepo dho kaadhi taambathane omikithi.

Oongandu ohadhi kala momeya. Iipa yadho ohayi vulu okuningwa oondjato dhiipa oshowo oongaku dhiipa. Oongandu ohadhi kutha mo iinamwenyo mbyoka ka yi na oonkondo momeya oshowo mbyoka tayi ehama dho ohadhi hili aatalelipo. Oongandu odhina oonkondo.

Omeya ohaga kwatha oshiviha shomalutu goohi oohi odha pumbwa omeya opo dhi hupe oshoka ngele odha kala pehala kapu na omeya ota dhi si. Oohi ohadhi longitha omalakusha okukutha ombepo momeya.

Oshipa shombwa yomomeya ohashi longithwa okuninga oondjato oshowo oongaku. Aantu otaya vulu okulanditha oondjato ndhoka e taya imonene iimaliwa. Aantu ohaya li onyama yombwa yomomeya.

Oohi odhi li pamaludhi ogendji, dhimwe ooshunga nadhimwe oonduudhe. Oohi ohadhi hili aatalelipo notaya eta oshimaliwa moshilongo shetu naashika otashi tula pombanda eliko lyoshilongo shetu.

Omiti ndhoka dha kukuta odha simana noonkondo oshoka ohaku zi iikuni yoku telekitha, dho ohadhi longithwa okuninga omakala, dho ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo iishona, dho ohadhi gandja oombaapila wo.

Aanafalama yoohi ohaye ya yatelelwepo kaantu ya yooloka. Yamwe oya hala okutala nkene oohi hadhi kala, yamwe oyena etompelo ndiya kutya oya hala ya ka tote po oongeshefa dhawo dhoohi. Aanangeshefa mbaka ohaya gandja nee kuuyelele kaanangeshefa mboka yopetameko, opo nayo ya vule oku ka eta po oongeshefa dhawo.

Uuyuhwena ina wu pumbwa okukala pehala limwe owundji oshoka ota wu taandeleke nuupu omikithi wo ota wu kala owala tawu kondjo itawu vulu okukala tawu ende wa manguluka oshoka kapu na ehala, otashi ningile oshidhigu omunafalama ngele tewu pe omeya niikulya wo.

Oondundu ohadhi hili aatalelipo etaya etamo iimaliwa moshilongo. Aantu ohaya londo koondundu taya ningi omathigathano. Oondundu ohadhi kwathele uuna aantu taya litha pomahala gamwe. Oondundu dhimwe odhina iikwamongwa yina oshilonga. Oondundu ohadhi kala onga oongamba dhopaushitwe pokati komahala.

Aantu ohaya longitha oonete mokukwata oohi oshoka oyi itaala kutya ngele taya longitha oonete ohaya kwata oohi odhindji ndhoka taya ka landitha e taya i monene oshimaliwa, yo ihaya kala po uuna taya longitha oonete ohaya longitha ethimbo efupi.

Momeya ohamu adhika oohi, dhoka aanafaalama taya vulu okudhi kwatamo e taya ka landitha opo yi imonenemo oshimaliwa. Oshimaliwa shoka taya vulu okukeshi longitha oku landa, oku totapo oongeshefa dhawo oshowo oku landela omaluvalo gawo oompumbwe dhawo.

Oombwa ohadhi kala momagumbo opo dhi gamene aanegumbo kiinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga. Oombwa ohadhi landithwa po woo opo aantu ya mone mo iimaliwa. Oombwa ohadhi dhipagwa po ndele aantu taya li onyama.

Oongeshefa dhomatama otadhi vulu oku landhitha omatama gawo kiilongo niilongo, tayi i monene mo iimaliwa. Aantu ina ya pumbwa okulya omatama ogendji noonkondo oshoka otaga vulu oku eta uunkundi womepunda.

Oonduli iinamwenyo yombili, hanuupu hadhi ponokele aantu. Oonduli ohadhi kwathele opo dhi vule okukala dhina uundjolowele opo dhivule okulyako omafo gamwe. Ohadhi hili aatalelipo, shoka hashi kwathele oshilongo shimone iimaliwa.

Aantu ohaya kunu iimeno yawo opo ya vule okuke yi landitha po yo ya mone mo iisimpo, nethimbo limwe ohaye yi kunu mevi etayi tula ko iiyimati mbyoka haye ke yi landitha po.

Aakulukadhi oyendji uuna tayayi kiituthi yomanyanyu ohaya kala yazala oondhelela nohadhi kala dha fumikwa nawa ohaya kala wo yena iiyuma mbyoka yina omalovu giilya ngoka haga nuwa mohango.

Oongeshefa dhomatama odha gandja iilonga kaantu oyendji aantu ohaya longitha omatama mokuteleka. Omatama ohaga vulu okulandithwa ndele etaya imonenemo iiyemo mbyoka aantu taya vulu okukeyi longitha mokulanda iipumbiwa yawo.

Iilya yomahangu oya simana, oshoka ohayi tsuwa e tayi ningi uusila mboka aantu haya longitha okuteleka iimbombo. Ohayi gandja oonkondo momalutu gaantu. Aanafaalama ohaya landitha iilya yomahangu, opo yi imonene mo iimaliwa yo ohayi vulu okupungulwa ethimbo ele.

Opena ondjuhwa dho makondombolo oshowo ondjuhwa dhookiintu, ohadhi tulilwa omeya ngayela nawa gokunwa opo kaa dhikwatwe komikithi dho opo wo dhivulu okuvala nawa dho odhikale wo dhina omwenyo.

Aanamapya oyendji ohaya kunu iilya niilya mbyoka ohaye ke yi landitha po, opo yi imonene iimaliwa. Iihenguti mbyoka hayi kala mepya ohayi pewa po iimuna, opo yi vule okukala yi na oonkondo yo yi vule okuvala nawa.

Iikwamboga oyina oovitamine yo ohayi kwathele olutu lukale luna uundjolowele. Iikwamboga ohayi kwathele omasipa gakale gena oonkondo opo aantu ya vule oku ka longa iilonga yawo yayooloka, yo ohayi kwathele woo opo omuntu a kale ena oshiviha shili nawa.

Okutekula oombaka osho oshinima shimwe oshiwanawa oshoka otolongitha omwaalu gwiimaliwa oyindji mokulanda iikulya mokudhipa omeya ogendji nosho tuu

Aantu ohaya dhike omagumbo gawo popepi nomiti, oshoka omiti ohadhi ningitha ehala li kale tali monika nawa. Omiti ohadhi gandja wo ombepo kaantu. Omiti ohadhi kala dhaziza nawa.

Oshimbombo ohashi kwathele aantu yakale yena oonkondo. Uuna walya oshimbombo oho Kala ethimbo ele wakuta. Aantu ohaya li oshimbombo oshoka oshina oovitamine odhindji. Oshimbombo oshipu wo okulongekidhwa.

Konzi ohaku zi iipa mbyoka aantu hayeyi longitha oku etapo oondjato oshowo oongaku. Aantu ohaya dhipaga oonzi etaya li onyama nethimbo limwe ohaya ka landitha onyama ndjoka opo yiimonenemo iimaliwa.

Oondjuhwa ohadhi pewa iikulya opo dhi vule okukala nomwenyo, ohadhi pewa woo iikulya opo dhikale ndhina oonkondo, ohadhi pewa iikulya opo dhi koke dho dhivule okuvala omayi ngoka ta ga vu okuliwa kaantu.

Oondjuhwa ohandhi vala omayi ngoka aanafaalama haya kalanditha opo yi imonene iimaliwa, ndho ohandhi dhipagwa po opo aantu yalye. Omayi goondjuhwa ogena uundjolowele. Oondjuhwa ohandhi vala ndele omwaalu goondjuhwa tagu indjipala.

Ompanda ohayi vulu okudhipagwa, ndele onyama tayi ka landithwa moositola moshilongo shetu. Oomanda ohadhi hili wo aatalelipo, mboka taya eta iimaliwa moshilongo. Ohaku zi wo iitopolwa yimwe mbyoka hayi ka landithwa wo.

Oongandu ohadhi hili aatalelipo mboka haya eta iimaliwa moshilongo. Oongandu ohadhi dhipangwa eta kuzi onyama ndjoka hayi vulu okuliwa kaantu noshipa shongandu ohashi vulu okulongithwa mokweetapo oondjato noshowo oongaku.

Aantu ohaya longitha ominino okutekela iimeno, oshoka ominino ihadhi mana po ethimbo. Aantu itaya kala we taya humbata omayemele okutekela nomeya itaga hepa wo uuna aantu taya longitha nominino.

Aantu ohaya yi ya ka kale kiilando, oshoka oku na oosikola dhi li nawa. Ohaya yi wo kiilando, oshoka oko ku na oshipangelo shi li nawa. Aantu ohaya yi kiilando, opo ya ka konge iilonga.

Aantu ohaya longitha oonkambe mokuya fala komahala ga yooloka. Oonkambe ohadhi dhi pagwa wo etaya landitha onyama oshowo iipa yoonkambe. Omishila dhoonkambe ohadhi longithwa okuninga omafungu ngoka haga longithwa moohango.

Aantu ohayipe uuyelele nkene yena okukuna iimeno na nkene yena okuyitekela nethimbo peni yena okuyitekela opo yivule okukoka nawa yo yavule okuyilanditha yoyamone mo iimaliwa yawo.

Iimeno oya pumbwa okutekelwa opo yi koke. ohayi kala ya ziza nawa. Aantu mboka ha yeyi tekele ohaya futwa. Okutekela ohaku kwathele Iimeno sho tayi koko yikale yina omidhi dha kola nawa yo ohayi tekelwa opo yininge iikulya.

Aantu ohaya fulu omithima opo ya vule okupungula omeya ngoka taya longitha pokwenye okutekela iimeno, opo woo mu kale muna oohi. Otaya vulu oku longitha omeya ngoka okwiiyoga osho woo okuyoga iikutu.

Oondjuhwa ohadhi tulwa koshikuku opo dhi tonatelwa nawa, opo kaadhi kane. Ohadhi tulwa koshikuku, opo omayi ga kale owala ge li pehala limwe yo aanafaalama taye ya owala taye ga kutha e taya ka landitha.

Omashisha oge na ombiliha, go ihaga pumbwa olusheno opo ga longe, go ohaga tulwa iilya opo yi kale mo ethimbo ele, mo ohamu tulwa wo iilya oyindji. Aantu ohaye ga landitha opo yi imonene mo iimaliwa. Eshisha epu okulongitha.

Omakende ohaga kala momeya naantu ohaye ga kwata mo noonete opo ya vule okuke galanditha. Ohaye ga li wo omakende ogena iitungithilutu go omapu okuteleka.

Oondjuhwa ohadhi yi kondje yegumbo, opo dhi vule oku ka konga iikulya yadho, dho dhi vule oku koka, dhi vule oku liwa noshowo oku landithwa aantu ya mone mo iisimpo.

Ongolo oyo iinamwenyo mbyoka yina ombili . Oyina omalwaala omawanawa. Oongolo ohadhi hili aatalelipo , yeye yedhitale koshikunino shiinamwenyo, naashika otashi tula eliko lyoshilongo shetu pombanda, molwaashoka aatalelipo mbaka ohaya futu iimaliwa.

Oondjamba ohadhi yonagula po iimeno dho odha nika oshiponga ngele dha geya. Oondjamba oonene odha pumbwa iikulya oyindji, dho ohadhi tilitha aantu, dho ohadhi yonagula po omayi go. Oondjamba ohadhi yi momikunda dhi ka konge iikulya dho ohadhi eta iiponga moopate.

Omunangeshefa okwa pumbwa oku tula iinima tayi landula miilonga. Oohi inadhi pumbwa oku pewa iikulya yapitilila oshoka ohayi ningi omeya gakale gakaka. Iikulya mbyoka ya hupapo ohayi ningile nayi momeya. Go omeya ga kaka oha ga eta omiikithi moohi. Oohi ngele odha li dha pitilila ohadhi si. Iikulya mbyoka ya hupapo ohayi shono peke ombepo momeya.

Aantu ohaya longitha oonete opo yi ikeelele koomwe. Aantu ohaya lala woo koombete opo ya kale ya lala nawa ka ye na uupyakadhi washa, aantu ohaya kuutumba woo kiipundi uuna taya lesha nenge taya li.

Oositola dhoku landitha oongala ohadhi gandja iilonga kaakwashigwana nohaya futwa kahe komwedhi. Aantu ohaye ya yalande oongala dhawo opo yavule okupa aakwanezimo yawo oshowo aantu mboka yehole.

Aantu ohaya longo miikunino opo iimeno yikoke nawa, kaayi piyaganeke koomwiidhi. Aanafaalama ohaya gandja iilonga kaantu oyendji.

Ongandu oshinamwenyo shimwe sha Nika oshiponga oshoka otashi vulu okudhipaga omuntu uuna aya momeya ohashi li po wo iinamwenyo mbyoka yili momeya iishona oongandu ohadhi eta woo aatelilipo moshilongo.

Oombaka odhi na omalwaala ogendji dhimwe oondudhe na dhimwe oontokele. Aantu ohaye dhi li uuna ya pumbwa osheelelwa yamwe ohaye kedhi landitha dhi na omwenyo opo yi imonenemo oshimaliwa shoku kafutila aanona yawo koosikola.

Aantu ohaya kala momagumbo mu na uuyelele opo ya vule okulesha omambo gawo, ohaya kala wo momagumbo mu na uuyelele opo ya mone shoka ta shiinyenge kondje yegumbo, aantu ohaya kala wo momagumbo mu na uuyelele opo ya vule okulesha iifonkundaneki yawo.

Moshilongo shetu omuna oopate dhono aantu haya longitha uuna taya yi pomahala giili nogiili. Opuna omatungo gooskola moka aantu haya yi yaka nongekwe. Omuna woo omatungo goongeleka moka aantu haya yi kongeleka.

Iimeno oya pumbwa ombepo ya gwana, opo yi vule oku koka. Oya pumbwa wo omeya ga gwana, opo yi vule oku kala ya ziza nawa. oya pumbwa wo uuyelele wa gwana.

Aanafaalama ohaya longitha omwaalu gwiimaliwa oyindji mokulanda iikulya yoohi nohaya longitha wo omwaalu giimaliwa oyindji mokufuta aaniilonga mboka tayasile oshimpwiyu oohi dhawo.

Oohi ohadhi pewa iikulya opo dhi kale dhi na oonkondo .Ohadhi pewa woo iikulya opo dhi vule okuvala nawa. Iikulya ohayi kwathele oohi dhi kale dhi na uukolele . Aanafalama ohaya pe oohi iikulya opo dhi vule okukokelela dho dhi vule okulandithwa po yo ya mone mo iimaliwa.

Uumenye ohawu hili aatalelipo, e taya eta iimaliwa moshilongo shetu naashika otashi tula pombanda eliko lyoshilongo shetu. Uumenye ohawu dhipagwa e taku zi onyama ndjoka aantu haya li.

Aantu ohaya kwata oohi taya longitha oonete. Aantu ohaya kwata oohi ya vule okuka landitha ya monemo iimaliwa. Aantu ohaya kwata woo oohi ya vule okukedhi lya niimbombo yawo.

Uumenye ohawu hili aatalelipo, mboka ya ya eta iimaliwa moshilongo naashika itashi tula pombanda yeliko lyoshilongo shetu. Uuna uumenye wa dhipagwa, oonyama ohadhi ka landithwapo otashi eta iiyemo moshilongo shetu.

Aanafaalama yamwe oha ya tekula oohi, nohaye ke dhilanditha po uuna dha indjipala ya imonene oshimaliwa yaka fute omalusheno gawo, oshowo oosikola dhomaluvalo gawo. Oha yedhilipo wo uuna kaayena sha osheelelwa.

Aantu oyendji yomoshilongo shetu ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi dhipagwa woo opo aatu yalye. Oondjuhwa ohadhi vulu landithwa dhina omwenyo opo aantu yiimonene mo iimaliwa. Moondjuhwa ohamuzi woo omayi ngoka aantu taya vulu okulanditha etaya imonene mo iisimpo.

Aantu ohaa tekula oohi taye ndhipe iikulya opo ndhi vule oku koka ndho dhi vale, yoya vule oku kala yena omwaalu goohi ogundji, yekedhilandithe po ngele dha koko yoyi imonene mo oshimaliwa.

Aatalelipo oha yeya okutala iinamwenyo yayoloka thana moshikunino shiinamwenyo no haya futu iimaliwa nashika otoshi tula pombanda yeliko lyoshilongo shetu moshikunino shiinamwenyo omuna omeya ngoka haga nuwa kiinamwenyo mbyoka yili mo.

Egumbo ohali gamene aanegumbo niinima yawo, lyo ohali gamene aantu kiinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga, na ohali kwathele aanona ya leshele mehala lya mwena. Megumbo ohamu kala oondunda dhokulala dhaanegumbo, mo ohamu kala ehala lyokutelekela.

Aantu ohaya teleke ondjuhwa pamikalo dha yooloka yamwe ohaya tulamo omatama oshowo oonyanga nomagadhi niitowaleki yimwe opo ondjuhwa yi kale tayi monika nawa yo tayi nika nawa yo oyi na omulyo kamana.

Aantu ohaya longitha omapumba goongombe okutula momapya gawo, onga uuhoho. Koongombe ohaku zi wo iipa mbyoka hayi vulu okulongithwa okuninga oondjato. Ohaku zi wo omahini ngoka aantu haya landitha, opo yi imonene mo iiyemo.

Uudhila ohawu ningi omudhigoloko gu kale tagu monika nawa nomalwala gawo, uudhila wumwe ohawu liwapo kaantu wumwe ohawu londodha aantu kombinga yelunduluko lyombepo , Uudhila ohawu hili wo aatalelipo okuza kombinga nombinga.

Aantu oyendji ohaya yi komahala gokuvululukilwa, opo ya vule okukavululukwa nookuume kawo. Komahala gokuvululukilwa ohaku kala ku na oombete noshowo omeya gokumbwinda, moka aantu taya vulu okumbwinda uuna ku na uupyu.

Aanangeshefa ohaya ka landitha omambanana ya imonene mo iimaliwa. Miikunino yomambanana ohamu kala muna aantu mboka haya longo mo. Aantu ohaya li omambanana opo ya kale yena oonkondo, yo ya vule okulonga iilonga yawo.

Aantu ohaya longitha onete oonene mokukwata oohi oshoka oshipu sho ohashi endelele. Aantu ohaya kwata oohi noonete oshoka oonete ohadhi vulu okukwata oohi odhindji poshikando, na ohashi hupitha ethimbo. Onete ompu okuhumbatwa, aakwati yoohi ohaya longele kumwe e taya longitha oonete.

Omatama ohaga longithwa mokuteleka go oge na ovitamine. Omatama ohaga kwathele olutu lu kale luna uundjolowele. Go ohaga landithwa opo omuntu a mone mo iimaliwa. Omatama ohaga mene miikunino oshowo moofalama. Omatama ngele inaga pya ohaga kala omazizi, na ngele ogapya ohaga kala omatiligane.

Aantu ohaya kala yeli momagumbo, opo ya kale ya gamenwa nawa. Momagumbo ohamu kala muna omweelo, opo aantu ya vule oku pita mo uuna yena mpoka taya yi. Ohapu kala wo puna ehala lyoku dhanena, opo uunona wu vule oku dhana.

Oonyanga odhina iitungithilutu mbyoka tayi kwathele omuntu akale ena uukolele. Oonyanga ohadhi kwathele komikolo. Dho ohadhi gandja omulyo miikulya . Ohadhi vulu okuliwa dhapya nenge inaadhi pya . Aanafaalama ohaya monomo iimaliwa ngele yalanditha oonyanga.

Uumenye owuna omalwaala omawanawa wo ohawu andjakaneke ombuto okupitila moonyata wo ohawu hili aatalelipo etaya eta oshimaliwa moshilongo shetu. Ohawu silwa oshimpwiyu kaaniilonga yomoshikunino.

Omahala gokuvululukilwa ohaga kala ga talala nawa nomuntu oto vulu okuya ko e to leshele ko okambo koye. Aantu mboka ye na omahala gokuvulululikilwa ohaya mono iimaliwa mbyoka taya vulu okuyi longitha okukwathela omazimo gawo.

Kapena oshinima kaashina uuwinayi. Omatama ngele oga mono oonte dhetango odhindji ohaga ganya po etaga si po. Omatama ohaga pula wo omeya ogendji. Omatama oga pumbwa okusilwa oshimpwiyu.

Oondjuhwa ohadhi kala koshikuku, opo dhi ningile aanegumbo nenge aanafaalama oshipu oku dhi pa omeya oshowo iikulya, ohadhi pewa iikulya opo dhi vule oku vala nawa, dho dhi vule oku kala dhina omwenyo.

Aantu ohaya li omakende opo ya kale yena uundjolowele oshowo oonkondo. Aanafalama ohaya landitha omakende opo ya imonene mo iimaliwa, mbyoka taya vulu oku yi longitha okutota po oongeshefa dhawo dhimwe oshowo okutunga omagumbo gawo.

Oohi odha pumbwa okukala dhili momeya ogendji opo dhi vule okufudha oshoka ohadhi fudhile nawa momeya. Dho dhivule okuvala etadhi indjipala opo aanangeshefa ye kedhilandithe po yo yiimonene mo iimaliwa.

Aatalelipo ohaya kala ye li moohauto ndhoka hadhi adhika miikunino yiinamwenyo naantu mboka taya hingi oohauto ndhoka ohaya mono iiyemo kehe komwedhi. Aatalelipo ohaya kala ya gamenwa uuna ye li miihauto moka, oshoka nenge ondjamba itayi ya ko kuyo nuupu.

Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga liwapo kaantu opo yamone mo iitungithilutu. Ohaya li wo omayi opo yakale yena uundjolowele. Oondjuhwa ohadhi dhipangwa ndele aantu etaya li onyama nathimbo limwe onyama ohayi kalandithwapo.

Etango ohali gandja uuyelele kaantu opo ya vule okukala taya ende ya manguluka nawa. Oonte dhetango ohadhi kwathele iimeno opo yi koke nawa yo yi vule oku tulako iiyimati. Iiyimati mbyoka aantu taya vulu okukeyi landitha po yo yiimonene iiyemo.

Mefuta omuna oohi dhomaludhi ndhoka tadhi hili aatalelipo opo ye ye ya tale nkene dhili naashika otashi eta iimaliwa moshilongo. Aantu mboka haya longo mefuta otaya pewa wo iimaliwa opo ya vule oku ka kwatha aakwanezimo yawo.

Omambakumbaku ogena uuwinayi ngaashi ogena ondilo okugalanda go ohaga pumbwa omahooli ngoka gena ondilo go ohaga eta iiponga ngele inaga longithwa nawa. Omambakumbaku ohaga ningi ekudhilo go ohaga longithwa kiimaliwa oyindji ngele ga teka.

Aawambo oya simaneka onyama yondjuhwa oshoka ohayi liwa unene piituthi ngaashi yoohango. Onyama yondjuhwa oya simana oshoka ohayi kwathele olutu li kale lina oonkondo yo ohayi gandja wo oonkondo kolutu. Onyama yondjuhwa ompu okuyiteleka. Omunafaalama ota vulu okulanditha onyama yondjuhwa eti imonene mo oshimaliwa. Aantu oyendji ohaya li onyama yondjuhwa.

Aantu ohaya kwata oohi noonete nohaye dhi tula miiyaha, opo shi ya ningile oshipu uuna taya ke dhi yoga nuuna taye ke dhi yalula ngele ya hala oku ka landitha. Ohaye dhi tula wo miiyaha, opo dhi kale dhi uvite ombepo nawa.

Aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku mokupulula opo evi li vule okukunwa yo iilya yi mene nawa. Ohaya longitha woo omambakumbaku mokupulula opo evi nuuhoho yi kale ya laakana nawa.

Oongolo ohadhi andjakaneke oombuto okupitila moonyata dho odhi na omalwaala omawanawa, omatokele nomaluudhe. Ohadhi liwa po koonkoshi nohadhi hili aatalelipo. Ohadhi silwa oshimpwiyu kaaniilonga yomoshikunino shiinamwenyo.

Aantu ohaya longitha endombo moku eta po omiti dha yooloka dhokupanga omikithi dha yooloka. Aantu wo ohaya longitha endombo moku eta po ekaka ndyoka aantu haya li noye li hole noonkondo.

Aantu ohaya li iimbombo nohaye yi li nomweelelo, ngaashi omboga. Omboga oya talikako yina oo vitamin, yo ohayi kwathele olutu lukale luna uundjolowele. Iikwamboga ohayi kwathele, omasipa ga kale gena oonkondo, yo ohayi kwathele woo omuntu opo akale ena oshiviha shili nawa, yo ohayi kwathele opo omutima gu kale tagu longo nawa.

Omiti ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo iishona ngaashi uudhila. Iinamwenyo yimwe ohayi li omiti opo yi kale yina omwenyo yo yi vulu okuvala nawa.

Aantu ohaya ka talela po ekunguluko lyomeya koRuacana, naashika otashi eta aatalelipo oyendji moshilongo shetu. Naantu mpoka haya kala ko taya landitha otaya mono iimaliwa mbyoka taya vulu oku keyi longitha momikalo dha yooloka.

Omiti ohadhi gandja omizile moka aantu haya vululukile ngele yaloloka. Dho ohadhi gandja woo omalukalwa kiinamwenyo iishona ngaashi uudhila, omo to adha waninga uufadhila wawo.

Momahala gokuvululukilwa omuna aantu mboka haya longo mo nohaya mono iiyemo. Momahala gokuvululukilwa omuna wo omahala gokumbwinda moka aantu haya yi yakambwinde pamwe nookahewa kawo naashika ohashi eta iimaliwa mongeshefa.

Oongombe ohadji vulu okulandithwa opo aantu ya mone oshimaliwa ya futile aanona oosikola nenge ngele pweya oshinima shombaadhilila. Aantu ohaya vulu woo okudhipaga ongombe e taya landitha onyama nenge ya lye onyama ndjoka megumbo.

Omambakumbaku ohaga longwithwa oku tumba iinima mbyoka iidhigu. Omambakumbaku omawanawa oshoka oha vulu oku pita momeya nenge oga kale omale. Omambakumbaku ogena wo ombiliha.

Oondjamba odha pumbwa iikulya oyendji opo dhikale nomwenyo . Oondjamba odhanika oshiponga oshoka ohadhi yonagula po omiti. Oondjamba odhanika oshiponga ngele dhahindwa dho odha pumbwa omeya ogendji gokunwa.

Iimeno oya pumbwa omeya opo yivule oku koka nawa yo aanafaalama yi imonenemo iimaliwa ngele ya koko oshoka otamu vulu okuza iiyimati mbyoka taya kalanditha .

Etango ohali kwathele aantu okukutika iikutu yawo lyo ohali kwathele okukutika iimeno. Etango ohali gandja uuyelele kaantu lyo ohali kwathele iimeno yikoke oonte dhetango ohadhi gandja ovitamin D kaantu opo ya kale yena omasipa gena uukolele

Oombwa dhomeya ohadhi kala mefuta. Dho ohadhi li oohi. Odhina omeho omanene. Dho ohadhi hili aatalelipo. Dho ohadhi kwathele oku ulika kutya mefuta omwa luudha. Dho ohadhi ningi omakudhilo ngele dhili muungundu. Dho ohadhi yonagula oonete dhoku kwata oohi.

Koongombe ohaku zi iipa, mbyoka hayi longithwa okuninga oongaku, oshowo oondjato. Aanafalama yoongombe ohayamono iimaliwa ngele ya landitha omahini nonyama. Koongomebe ohaku zi onyama, nohaku zi wo omahini ngoka haga nuwa kaantu.

Omeya ohaga longithwa okuyoga iikutu, go ohaga longithwa okwiiyoga kaantu, go ohaga nuwa kiinamwenyo. Oohi ohadhi kala momeya, omeya ohaga longithwa okutekela iimeno, go ohaga longithwa okuyoga momagumbo.

Oondjamba ohadhi pewa iikulya, opo dhi vule okuvala. Ohadhi pewa wo iikulya, opo dhi kale dhi na oonkondo dhoku inyenga okuya pehala limwe. Ohadhi pewa wo iikulya, opo dhi vule okukala nomwenyo.

Aantu yamwe ohaya tekula oombaka opo yavule oku kedhilanditha dhina omwenyo yi imonenemo iimaliwa nethimbo limwe ohaye dhidhipaga etaya ka landitha oonyama dhawo . Oombaka oondhigu oku tekula oshoka ohadhi pula iikulya oyindji.

Oongombe odha pumbwa okupewa omeya niikulya opo dhi vule okuza omahini ogendji. Ohaku zi woo iipa mbyoka hayi vulu okuningwa oongaku osho woo oondjato.

Uudhila owuli pomaludhi ogendji. Uudhila ohawu londodha aantu kombinga yelunduluko lyonkalo yombepo wo ohawu hili aatalelipo, wo ohawu ningi omudhingoloko gu kale tagu monika nawa nomalwaala gawo. Uudhila wumwe ohawu liwapo kaantu.

Omakende ogena iitungithilutu oshowo oovitamine, go ogena ombiliha go omapu okuteleka. Go ogena omulyo omuwanawa naantu oyendji oye hole oku ga lya. Aantu ohaye kega landitha opo ya mone mo iisimpo.

Mefuta ohamu adhika omaludhi goohi nosho wo oombwa dhomomeya. Aatalelipo ohaya yi kefuta opo ya katale nkene efuta lili yo yaka tale nkene oombwa dhomomeya dhili. Naashika otashi humitha komeho eliko lyoshilongo shetu oshoka otaya futu.

Aanangeshefa ohaya pe oohi iikulya, opo dhi vule okukala nomwenyo dho dhi vule okuvala e tadhi indjipala nongele dhi indjipala aanangeshefa ohaye ke dhi landitha po yo yi imonene mo iimaliwa mbyoka taya longitha okulanda omagumbo gawo, oku ka landa iihauto yawo nosho tuu.

Iimeno ohayi kala ya ziza nawa uuna ya tekelwa nawa noya mona oonte dhetango dha gwana nawa aanangeshefa ohaa pe aantu uuyelele opo wo nawo ya ka tameke noongeshefa dhawo yo ya vule oku mona mo iiiyemo.

Aanangeshefa ohaya tekula uuyuhwena e tawu koko, nokonima otaya vulu okulanditha oondjuhwa dhi na omwenyo, opo yi imonene mo iimaliwa. Nethimbo limwe otaya vulu oku dhi dhipaga e taya ka landitha oonyama koositola dha yooloka moshilongo.

Iikwambonga oyina ombiliha no hayi adhika pehe pamwe, aanafalama oha landitha iikwambonga opo yimonene mo iimaliwa yo oha yivulu wo okuliwa yatelekwa nenge inayi telekwa, iikwambonga oyina ovitamine dhoka hadhi kwathele omalutu gakale ngena okondo .

Ondjuhwa oyo oshikulya shoka shi holike kaawambo, ohaya vulu oku ke yi landithapo uuna ya pya, opo yi imonenemo iisimpo, nethimbolimwe ohaye li po pamwe naanegumbo yawo.

Aantu oyendji oye hole okulya omandjembele oshoka ngele omuntu ali omandjembele iha kala asa enota oshoka ogena omeya ogendji go ogena o vitamin c noshowo o vitamin k. Ohaga kwathele oshipa shika tashi monika lela nawa go omapu okuhumbatwa, ohaga gandja oonkondo kaantu.

Moshiwambo omuna oshitumbula kutya omeya ogo omwenyo. Aantu ohaya longitha omeya okutekela iimeno yawo ,aantu wo ohaya tula oohi momeya opo ya vule okudhi tekula nawa yo ya vule oku monamo iiyemo.

Aantu ohaya landitha iilya opo yi imonenemo iimaliwa yavule okuka futila omaluvalo gawo oosikola, yo yavule wo oku kalanda iilandomwa yomegumbo, yavule okulanda oothewa dhawo dhokwiiyoga.

Aatalelipo ohaya humitha komeho omuthigululwakalo moshilongo shetu. Okutalelapo ohaku kwathele oongeshefa dhomomudhingoloko dhi koke . Aatalelipo ohaya eta iimaliwa moshilongo yo ohaya kwathele moku eta po iilonga mohotela.

Aantu ohaa vulu okukutha omamanya koondundu eta yeka ga longitha oku yoga koompadhi nethimbo limwe aantu ohaye ga longitha okuninga

Aanangeshefa otaya vulu okulandithapo uuyuhwena mboka etaya mono iimaliwa. Uuyuhwena inawu pumbwa oku kala pehala limwe oshoka otawu vulu okwiipa omikithi wo otawu kala tawu kondjo ethimbo alihe.

Omboga ohayi ningi nayi ngele inayi pungulwa nawa. Omboga ohayi etele aantu uupyakadhi womepunda yo oya pumbwa omeya ogendji opo yi koke yo ohayi kutha po ehala enene moshikunino. Aantu yamwe kayehole ezimba lyomboga yatelekwa.

Ohauto ohadhi kwathele aakwanezimo yaye momalweendo pamwe dho ohadhi fala aantu kiilonga oshowo koosikola. Ohadhi kwathele aantu yaye pehala lyontumba noku kwathela aantu ya vule okuhumbata iinima iidhigu. Ohadhi gandja iilonga kaantu yokuhinga oshowo okupangela.

Uuna omeya ga pwina aantu ohaya kwata mo oohi dhawo opo ka dhi sile mo. Uuna aantu ya kwata oohi ohaye ke dhi landitha po opo ya imonene iisimpo. Aantu ohaya li wo oohi opo ya kale ye na uundjolowele.

Aantu ohaya longitha omambakumbaku okupula osho wo okulyata iilya. Aantu mboka ye na omambakumbaku ohaya mono iimaliwa mbyoka haya longitha okufutila uunona oosikola, okulanda iikulya osho wo okufuta omalusheno momagumbo.

Aataleliipo ohaya e ta iimaliwa moshilongo, yo ohaya kwathele oku e ta iilonga moohotela. Oku talela po ohaku kwa thele oongeshefa dhopamudhingoloko dhi koke. Aataleliipo ohaya humi tha komeho omuthigululwakalo goshilongo.

Iikwamboga oyina oovitamine ndhoka hadhi kwathele omalutu ga kale gena oonkondo yo oyina ombiliha nohayi adhika kehe pamwe. Aanafaalama ohaya landitha iikwamboga opo yiimonene mo iimaliwa. Omboga ohayi vulu okuliwa nenge inayi pya.

Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka aanafaalama haye ke ga landitha po, opo yi i monene mo iimaliwa, dho ohadhi dhipagwa po, opo aantu ya lye. Omayi goondjuhwa oge na uundjolowele. Oondjuhwa ohadhi vala ndele omwaalu goondjuhwa tagu indjipala.

Aanafaalama ohaya longo nuupu oshoka ohaya tula oominino pokati kiimeno, etaya tsuko oombululu opo uuna taya tekele shikale oshipu kuyo, yo yaalongithe omeya shapiitilila.

Oonkambe ohadhi longithwa okupulula momapya koofaalama. Oonkambe ohadhi humbata iinima. Aantu ohaya longitha oonkambe onga iiyenditho yoku yafala pomahala mpoka ya hala. Oonkambe ohadhi nana uutemba. Iituthi yimwe yopamuthigululwakalo ohayi longitha oonkambe.

Aantu ohaya yi kondoolopa yaka konge iilonga mondoolopa omuna iipandelo. Aantu ohaya ka tsakanena nookuume noshowo aapambele yawo mondoolopa, yo ohaye ya mondoolopa oku landa iikulya, iikutu nosho tuu. Yo ohaye ya wo okusikola moosikola dhomondoolopa.

Iimeno ohayi tekelwa opo yi koke, yo ohayi tekelwa opo yi ninge iikulya. Okutekela ohaku kwathele iimeno kaayi se po, yo ohayi kala ya ziza nawa. Aantu mboka haye yi tekele ohaya futwa. Okutekela ohaku kwathele iimeno sho tayi koko yi kale yi na omidhi dha kola.

Aantu ohaya longitha oohauto okuya pomahala giili nogili . Uuna pehala puna iimeno yina oongala , ohapu kala tapu monika nawa molwa oongala ndhoka dhilipo. Otashi hili aantu okuyapo , opo yathanekelwepo pehala mpo.

Oondundu moshilongo shetu ohadhi hili aatalelipo. Moshilongo shetu omuna omahala ngaashi oNamib Desert hoka kuna omiti ndhoka kaadhina sha omafo. Kakele koWelwitschia Mirabilis ohayi hupu nee tayi pungula omeya gawo momidhi.

Aanafaalama ohaya kunu iiyimati ngaashi omambanana, ngoka haga vulu okukalandithwa , yo aakwashigwana taya li . Uuna yalanditha ohaya mono iiyemo mbyono haya longitha okukwatha aakwanezimo yawo.

Omatiti ohaga tulwa omweelelo. Aatalelipo ohaa landa omatiti, go ohaga longithwa ethimbo ele, go ohaga longithwa moohango. Aantu ohaa ilongo ondjokonona okupitila momatiti, yo ohaya landitha omatiti e taya imonene mo iimaliwa.

Aantu ohaya kwata oohi noonete, oshoka oonete ohadhi vulu okukwata oohi odhindji poshikando nohashi hupitha ethimbo. Aantu ohaya longitha oonete mokukwata oohi, oshoka oshipu sho ohashi endelele. Oonete oompu okuhumbatwa. Aakwati yoohi ohaya longele kumwe e taya longitha oonete.

Moshilongo shetu omuna omahala gayooloka moka aatalelipo nenge aantu yomoshilongo taya vulu okuya, opo yaka thuwe po nando kuli uuna yaloloka nenge yuuvite uupyu yo taa yogo. Omuna wo oondundu dhoka hadhi tu etele iiyemo uuna aatalelipo taya yi po oyena oku futa.

Okumbaka iikuki oku na omauwanawa ogendji ngaashi: ohashi etele aantu iilonga, iikuki ohayi nika nawa, iikuki ohayi liwa kaantu momagumbo onga iikulya, yo ohayi landithwa, opo omuntu a mone mo iimaliwa, iikuki oyi na uundjolowele.

Moshilongo shetu omu na omihoko dha yooloka ngaashi Aawambo nAahimba wo. Aawambo ohaa zala nduno oondhelela, opo yu ulikile aantu yamwe kutya , eeno, yo Aawambo noya pandula lela okukala Aawambo. Ohaya kala nduno pomulilo.

Aanamapya oha ya gandja uuyelele kaakwashigwana uuna ya tete po omiti dhawo kutya oye na oku dhi tsika ngiini, oye na okudhi teta ngiini opo ya vule oku kala ye na omiti dhi li nawa.

Oonkambe ohadhi longithwa onga oshi enditho, oku ya pomahala mpoka ya hala, noha dhi longithwa wo momathigathano. Naashika uuna aantu taya ningi omathigathano otashi ya etele opo ya sindane omwaalu gwoshimaliwa shontumba, shoka taya vulu oku ki ikwatha nasho.

Iimeno uuna ya tekelwa nawa ,ohayi kala tayi monika nawa na oyaziza nawa. Omeya ohaga longithwa oku tekela iimeno opo yi koke yo yi vule oku pa aantu iiyimati, yalandithe yo oyii monene mo iimaliwa yoku kwatha omazimo gawo.

Oondundu odhasimana oshoka ohadhi nana aataleli mboka hayeeta iimaliwa moshilongo. Aantu ohaalondo koondundu taya ningi omathigathano, odhili woo hadhi kwathele aantu uuna taya litha komahala gamwe. Oondundu dhimwe odhina iikwamogwa ndjoka yina oshilonga noonkondo, dho odhili woo onga oongamba dhopaushitwe pokati komahala.

Omambakumbaku ohaga logithwa okupulula momapya, naakwashigwana ohaya gandja iimaliwa uuna ya pululilwa. Aantu mboka yena omambakumbaku, ohaya gandja iilonga kaakwashigwana mboka taya ka pulula, naashika otashi humitha komeho eliko lyoshilongo shetu.

Moshilingo shetu omu na omahala gokuvululukilwa moka hamu adhika omahala gokumbwinda uuna omuntu a loloka nenge uvite uupyu omo nduno hayi e ta ka mbwinda a tidhepo omvulwe ndjoka.

Oonete ohadhi longithwa oku kwata oohi noohi ndhoka aakwashigwana ohaye kedhi landitha opo yiimonene mosha shomondjato ano opo yi imonene mo iisimpo ya vule oku kakwatha momagumbo gawo.

Momeya ohamu vulu oku kala oohi, oontangu dhoka aanafalama taya vulu oku kala taya tekula, yo ya vule oku kedhi landitha yiimonene oshimaliwa, na shika otashi tula pombanda ehumo komeho lyoshilongo shetu.

Moshilongo shetu omuna oNamib ombuga moka, muna omiti ngashi onxara pyoka hayi pungula omeya gawo momidhi opo yivule oku galogitha pethimbo lyokwenye, muna woo omwidhi ngoka hagukala kwakukuta.

Aantu ohaya longitha oonete mokukwata oohi. Omiti ohadhi tu kwathele oku tu pa ombepo, oshoka ngele kapu na sha omiti aantu oshowo iinamwenyo itaya vulu okukala nomwenyo.

Aantu mboka haya kwata oohi ohaya mono iimaliwa mokulanditha oohi. Oku kwata oohi ohaku hili aatalelipo oohi odhina uundjolowele. Oku kwata oohi ohaku gandja iilongo kaakwashigwana oohi oha dhi vulu oku kwatwa mefuta oshowo momilonga.

Omeya ohaga longithwa okutekela iimeno yetu, opo yi koke yo aanafalama ya vule oku ke yi landitha, yo ya vule okukutha mo iiyemo yokukwathela omazimo gawo.

Oondjamba ohadhi toto oondjila momakuti una tadhi ende mo. Odha kotoka oshoka ohadhi vulu oku dhimbulula omahala nosho woo aantu. Ohadhi hili aatalelipo na ohashi kwathele oshilongo shi mone iimaliwa. Odhi na oonkondo dho odhi na ombili.

Momahala ogendji moshilongo shetu omu na omaludhi goohi moka aantu haya vulu oku ya e taya tala nkene oohi dhili nethimbo limwe sho taya piti pomweelo ohaya futu oshimaliwa naashika otashi tula eliko lyoshilongo shetu pombanda.

Okukwata oohi kwa pitilila otaku shunithapevi omwaalu goohi momilonga. Aakwati yoohi otaya vulu okumona iiponga manga taya kwata oohi. Oohi ngele inadhi pungulwa nawa otadhi vulu okuninga nayi. Omeya ngele oga kaka osha nika oshiponga koohi, oshoka otadhi vulu okusa.

Oonyanga ohadhi keelele aantu komikolo. Onyanga odhi na wo oovitamine ndhoka tadhi kwathele olutu lu kale lu na uukolele, ohadhi gandja omulyo miikulya, ohadhi vulu okuliwa dha pya nenge inaadhi pya. Aanafaalama ohaya mono mo iimaliwa ngele yedhi landitha.

Omafo gomapungu ohaga kala omazizi nuuna ga tula ko, aantu ohaye ga li po nopethimbo limwe aantu ohaya teya ko omapungu ngoka e ta ye ga landitha po, opo yi imonene mo sha shomondjato shoka taya vulu oku longitha oku futa omalusheno gawo noku futa omeya gawo.

Oonkoshi odhina omauwinayi ogendji ngaashi tadhi otadhi vulu oku ponokela noku monitha oshiponga omuntu, dho ohadhi dhipaga iikombo noongombe, dho odhili dha nika oshiponga ngele dhasa ondjala. Oonkoshi ohadhi yonagula oondhalate.

Oongolo ohadhi andjaganeke oombuto okupitila moonyata dhadho, dho odhi na omalwaala omawanawa. Ohadhi liwa po koonkoshi, ohadhi hili aatalelipo nohadhi silwa wo oshimpwiyu kaaniilonga yomoshikunino.

Opu na aanangeshefa mboka haya tekula oondjuhwa ndhoka hadhi ya etele omayi, taya vulu okulanditha omayi ngoka e taya mono mo sha. otaya vulu wo okuteleka omayi ngoka e taya mono mo oproteina.

Ongeshefa yoondjuhwa ohayi etele omunangeshefa iimaliwa. Ongeshefa yoondjuhwa ohayi gandja iilonga kaakwashigwana. Oshikuku shoondjuhwa ohashi kala sha dhikwa nawa, opo shi keelele oondjuhwa komutenya, komvula oshowo komayoka. Oondjuhwa ohadhi dhipagwa po e tadhi liwa po kaantu. Oondjuhwa ohadhi vala omayi e taga ka landithwa.

Uuyuhwena inawu pumbwa oku kala owundji pehala limwe oshoka ota wu taandeleke nuupu omikithi, wo ota wu kala owala tawu kondjo ita wu vulu oku kala tawu ende wamanguluka oshoka ka muna ehala. Otashi ningile oshidhigu omunafaalana ngele te wupe omeya niikulya.

Aantu oha ya longitha iiyaha oku tula mo omeya opo ya vule oku kiiyoga. Aantu oha ya longitha iiyaha oku tulamo iinima ngaashi oohi. Aantu oha ya kwata oohi opo ya vule oku ka landitha, yo ya vule okwii monena mo iimaliwa.

Onyama yondjuhwa oya simana oshoka ohayi kwathele olutu li kale lina oonkondo, yo ohayi gandja wo oonkondo kolutu. Onyama yondjuhwa ompu okuyi teleka. Omunafalama ota vulu okulanditha onyama yondjuhwa etiimonene mo oshimaliwa. Aantu oyendji ohaya li onyama yondjuhwa.

Oongolo odho iinamwenyo mbyoka ya simanekwa kezimo lyaakwaluwala. Oongolo wo ohadhi nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili etaya futu iimaliwa naashika otashi tula pombanda eliko lyoshilongo shetu.

Oohi ohadhi longitha omalakusha oku kutha ombepo momeya . Omalutu goohi oga shitwa goku yoga momeya Omeya ohaga kwatha oshiviha shomalutu goohi . Oohi odha pumbwa omeya opo dhi hupe oshoka ngele odhakala pehala kapena omeya otadhisi.

Omayoka nago ogeli gamwe go miishitwa ya tate Kalunga, kage nasha omagulu ohaga longitha epunda okweenda. Ohaga li omwiidhi nomavi, opo ga vule okuhupa opuna omayoka gamwe ga nika oshiponga go gamwe inaga nika oshiponga.

Aanafaalama yoohi ohaya gandja iikulya koohi, opo dhivale dhi ninge odhindji yoyavule okudhikwatamo ethimbo lyokukwata oohi ngele lya adha, ya vule okukalanditha oohi odhindji yo yiimonene mo iimaliwa oyindji.

Onete ohadhi longithwa okukwata oohi, naashika noohi dhoka aantu otaavulu okudhilandithapo opo yamonemo iiyemo yafute oosikola dhaanona yawo nokukalanda wo iipumbiwa yimwe megumbo.

Opena aanafalama yoohi mbono haakala taape oohi iikulya opo dhi vale yo ya vule okudhi kwata pethimbo lyokuteya dhi teya mo nenge lyo ku dhi shingola mo ngele lya adha yoya vulu oku imonena mo iisimpo.

Oonyanga ohadhi ningi aantu ya lile uuna taye dhi tete, ngele owe dhi li odhindji oto ehama mepunda. Dho ohadhi eta oshingulila, dho odhi na ezimba li na oonkondo otali vulu okukala koonyala ethimbo ele. Ngele odha ningi nayi otadhi eta oondhi megumbo.

Aantu ohaya pungula omeya opo ya vule oku ga longitha pethimbo lyokwenye nenge uuna omeya ga pata. Otaya vulu oku ga longitha moku teleka, mokwiiyoga, moku tekela iimeno oshowo oku pa iimuna, opo yinwe.

Egulu ohali kala li na iikogo iitookele, oondundu wo ohadhi hili aatalelipo okuza kiilongo niilongo, okutala nkene Namibia e na uunshitwe uuwaanawa noonkondo.

Aantu ohaya longitha oolamba opo yamone ko nawa, unene pethimbo lyuusiku. Aantu ohaya longitha wo oonete, opo kaaya like koomwe, yo yi ikeelele koMalaria. Ohaya lala kombete, uuna taya vululukwa po, yo ohayii sikile wo nomakumbatha gawo.

Oohi ohadhi pewa iikulya opo dhi vule okuvala nawa. Dho ohadhi pewa iikulya opo dhi kale dhi na oonkondo. Iikulya ohayi kwathele oohi dhi kale dhi na uukolele. Aanafaalama ohaya pe oohi iikulya opo dhi vule okukokelela dho dhi vule okulandithwa po.

Omwiidhi ohagu liwa kiinamwenyo ngaashi oongombe oshowo iikombo. Omeya ohaga nuwa kiinamwenyo. Aantu ohaya longitha oonete mokukwata oohi opo ya vule oku ka landitha nokulya wo.

Omambakumbaku ohaga longithwa okupulula omapya, ohaga kwathele aanafaalama okukuna meendelelo go ohaga longithwa okunana omatemba. Omambakumbaku ohaga kwathele aanafaalama okulonga omahala omanene moomapya gawo.

Omboga ohayi ningi nayi ngele jnayi pungulwa nawa. Omboga ohayi etele aantu uupyakadhi womepunda. Yo oya pumbwa omeya ogendji opo yikoke nawa. Yo ohayi kutha po wo ehala enene moshikunino. Aantu yamwe kaye hole ezimba lyomboga yatelekwa.

Eshina olina ombiliha, lyo inali pumbwa olusheno opo lilonge. Ohamu tulwa iilya e tayi kala mo ethimbo ele. Ohamu tulwa iilya oyindji. Aantu yamwe ohaye ga landitha opo yiimonene mo sha shomondjato, lyo epu okulongithwa.

Aakwashigwana Ohaya pungula omeya moondoloma ngoka taya vulu okuya yegalongithe ngele omeya gapata nenge taye ga longitha uuna pena nande oshikukuta

Aatalelipo ohaa eta iimaliwa moshilongo, yo ohaa kwathele moku etapo iilonga moohotela. Ohaa humitha komeho omuthigululwakalo goshilongo. Okutalelapo ohaku okwathele oongeshefa dhopamudhingoloko dhi koke.

Aanafaalama yoongombe ohaya vulu okulanditha oongombe dhawo, opo ya mone mo iisimpo. Ethimbo limwe ngele oongombe dha vala ohaya kanda mo omahini. Omahini ngono otaya vulu okuga landitha po nethimbo limwe ohaya vulu okuga lya naanegumbo lyawo.

Ongandu ohayi kala momeya, nuuna nduno we endepo epuko, otayi vulu okukuponapo nduno nomayego gayo, nenge yiku monithe oshiponga. Ongandu oya nika lela oshiponga noonkondo.

Aantu ohaya kwata oohi opo ye ke dhi landitha yo ya monemo iiyemo yo kufuta omalusheno gawo. Yokufuta oosikola dhuunona wawo. Oohi ohadhi liwa woo onga osheelelwa.

Aantu ota ya vulu okukutha omamanya ngoka ge li koondundu e taye kegalongitha onga omasiga gokutelekela. Oondundu oha dhi hili wo aatalelipo opo yeye ya tale nkene oshilongo sheu Namibia shili paushitwe.

Oondjamba ohadhi yonagula iimeno, dho odhanika oshiponga ngele dhageya. Oondjamba oonene odha pumbwa iikulya oyindji, dho ohadhi tilitha aantu, dho ohadhi yonagula po omatungo. Oondjamba ohadhi yi momikunda tadhi kakonga iikulya, dho ohadhi eta iiponga mopate.

Oluhwati ohalu longithwa okukomba poshini, opo pu kale pwa yela. Aantu ohaya tsile mondunda yokutsila, yi igamene komutenya oshowo komvula, omuhi ohagu longithwa okutsa iilya, koshini ohaku tulwa iilya, opo yi vule okutsuwa.

Oohi inadhi pumbwa okupewa iikulya ya pitilila, oshoka ohayi ningi omeya gakale gakaka. Iikulya mbyoka yahupapo ohayi ningile nayi momeya, go omeya gakaka ohaga eta omikithi moohi. Oohi ngele odhali dhapitilila ohadhisi, niikulya mbyoka yahupapo ohayi shonopeke ombepo momeya.

Oongombe ohadhi gandja omahini ngoka nuwa kaantu. Koongombe ohaku zi onyama. Aanafalama yoongombe ohaya mono iimaliwa ngele ya landitha omahini nonyama. Iipa yoongombe ohayi longithwa okuninga oongaku osho wo oondjato.

Aantu ohaya longitha oonete mokukwata oohi , noohi ndhino uuna yedhikwata, ohaye kedhi teleka e taye dhilipo, opo ya mone oprotein. Nethimbo limwe ohaye kedhi landitha, opo ya mone iiyemo yokufutila omaluvalo gawo osikola.

Aanangeshefa yoohi ohaya vulu oku kwatamo oohi dhawo, thimbo limwe tayedhi landitha po opo ya monemo iimaliwa nomoofaalama dhono dhino dhoohi ohaya vulu oku gandja iilonga kaakwashigwana shoka tayeshi ningile aakwashigwana shiya ningile oshipu okuka kwathela omazimo gawo.

Omuntu ngele alya omandjembele iha kala asa enota. Oshoka ogena omeya ogendji go ogena o vitamine C. Go ohaga kwathele oshipa shikale tashi monika nawa. Go omapu oku humbatwa go ohaga gandja oonkondo kaantu.

Oombanga odho dhimwe dho miikwamawa ndhoka ha dhi liwa kaantu, nethimbo limwe ngele omunafaalama oku dhina odhindji ohedhi landithapo e ti imonemo oshimaliwa.

Aanangeshefa mboka haya teku oohi ohaya gandja uuyelele kaakwashigwana kutya oyena oku tekula ngiini oohi opo dhi kale nomwenyo opo dhi valathane nawa na nkene e na oku dhipa iikulya opo dhi kale dhili nawa.

Momeya ohamu kala oohi, ookahima noshowo omafuma. Aantu ohaya tula mo oonete opo yavule okukwata oohi , yo yavule okukalanditha yiimonenemo iimaliwa yokukwatha omazimo gawo.

Moshilongo shetu omuna oopate oonduudhe ndhoka hadhi longithwa kaantu nosho wo kiihauto, omuna wo oondolopa muna oositola moka aantu haya vulu okuya opo uakalande iipumbiwa yawo mondoolopa moka onuna wo omagumbo moka aantu hayazi.

Mombuga oha mu kala owala omiti tadhi yalulwa iha mu kala lela omiti odhindji, oha mu kala omiti ndhoka hadhi pungula omeya uuna omvula ya loka momidhi dho dhi vule okulongitha uuna omvula kaa yiko.

Aanangeshefa yoohi ohaya gandja omalongo kaakwashigwana yalwe nkene aantu haya kwata oohi noonete, nakehe ngaa shimwe hashi vulu oku longithwa oku kwata oohi, naashika otashi pe omuntu ngoka ta longwa omukumo opo naye a ka tameke ongeshefa ye yoohi.

Omakende ogena oProtein oshowo oVitamin, go omapu okuteleka, go ogena ombiliha, go ogena omulyo omuwanawa naantu oyendji oye hole okugalya. Aantu ohaye ke galanditha opo yamone mo iisimpo.

Oombwa dhomomeya ohadhi kala mefuta, dho ohadhi li oohi, dho odhina omeho omanene, dho ohadhi hili aatalelipo dho ohadhi ningi omakudhilo ngele dhili muungundu ee tadhi yonagulapo oonete dhokukwata oohi.

Uudhila ohawu londodha aantu kombinga yelunduluko lyonkalo yombepo wo ohawuhili atalelipo wo ohawuningi omudhingoloko ngukale tangumonika nawa nomalwala ngawo, uudhila wumwe ohawuliwapo kaantu.

Omayoka ogena omalwaala ngaashi, opuna ngoka gena omalwaala omaluudhe go ohaga kala gi idhingila ethimbo limwe ogi idhingila komiti, go gamwe ogena uuzigo gamwe kagena sha uuzigo.

Oonduli ohadhi kwathele omiti dhikale dhina uukolele mokulyako omafo gamwe , dho iinamwenyo yombili hanuupu hadhi ponokele aantu . Dho ohadhi hili aatalelipo shoka hashi kwathele oshilongo shimone iimaliwa.

Egumbo ohali gamene aakwanegumbo ninima yawo. Ohali gamene woo aantu kiinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga. Ohali kwathele aanona yaleshele mehala lyamwena. Megumbo ohamu kala oondunda dhokulala dhaanegumbo, mo ohamu kala ehala lyokutelekela .

Oongadu odhina wo oonkondo dho ohadhi kala momeya . Iipa yadho ohayi vulu okuningwa oondjato dhiipa oshowo oongaku dhiipa. Oongadu ohadhi kutha mo iinamwenyo mbyoka kaayina oonkondo momeya oshowo ndjoka tayi ehama dho ohadhi hili aatalelipo.

Aantu ohaya li iikwamboga opo yiyape oonkondo yavule okulonga iilonga yawo. Iikwamboga wo ohayi landithwa, opo aantu yiimonene iisimpo.

Iikwamboga oyi na ooVitamine yo ohayi kwathele olutu li kalelina uundjolowele. Iikwamboga ohayi kwathele omasipa ga kale gena oonkondo, yo ohayi kwathele omuntu opo a kale ena oshiviha shili nawa. Yo ohayi kwathele omutima gu kale tagu longo nawa.

Moshilongo shetu omuna omahala ga yooloka ngoka omuntu to vulu oku ka vululukwa pamwe naakwanezimo yoye nenge pamwe tamu ningi oshigongi kombinga yoshinima shontumba shoka mwa hala oku kundathana, nuuna nduno tamu piti pomweelo ohamu gandja iisimpo yontumba.

Aakwashigwana oha yayi komahala goku vululukilwa opo ya ka vululuke po. Omahala ngono ohaga kala gena ombepo ya talala nawa no hashi. Nuuna taya yimo ohaya futu iimaliwa yontumba.

Aanafaalama yoohi oha yape oohi dhawo iikulya, ta ya u mbile iikulya mbyoka momeya opo kehe ohi yi kale yalya yo yikale yi na omwenyo dho dhi valathane.

Aanafaalama yoondjuhwa ohaya vulu oku landitha oondjuhwa dhina omwenyo etaya imonenemo iisimpo yawo nethimbo limwe ohaya vulu oku landitha oondjuhwa dhasa taya imonenemo woo iimaliwa natango. Ethimbolimwe oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono taga vulu oku landithwa koositola dha yooloka ngaaashi Shoprite nenge kondje yoshilongo yo taya monomo iisimpo.

Aantu oyendji muuyuni oya tala ko oombwa onga ookuume nenge ookahewa kawo. Omeya oha ga longithwa okutelekitha iikulya. Omeya oha ga nuwa wo kaantu osho wo kiinamwenyo. Omeya oha ga longithwa okutekela iimeno opo yi kale ya ziza nawa.

Etango ohali gandja uuyelele kaantu, lyo ohali kwathele iimeno yikoke. Oonte dhetango ohadhi gandja ovitamine T kaantu opo ya kale ye na omasipa ge na uukolele. Ohali kwathele aantu oku kukutika iikutu yawo nosho wo iimeno.

Omatama oge na oovitamine. Oha ga kwathele olutu opo lukale lu na uundjolowele na oha ga longithwa moku teleka. Aantu oha ye ga landitha opo ya mone iimaliwa. Oha ga mene miikunino nosho woo moofaalama. Ngele inaa gapya oha ga kala omazizi na uuna gapi oha ga kala omatiligane.

Uutana owapumbwa okupewa iikulya opo wukale wuna oonkondo nuukolele. Uutana mbu wa pewa iikulya ya gwana onuudhigu weehame, nuutana ngele walya ohawu kala wuna oonkondo dhoku dhana, wo ohawu kokelele uuna wapewa iikulya yagwana.

Aatalelipo ohaya eta iimaliwa moshilongo shetu uuna taye ya yatalelapo. Omano ohaga longithwa uuna gatetwapo. Ohaku zi iikuni mbyoka hayi longithwa okutema iikulya yetu se tuvule okulya tukale tuna oonkondo.

Oonete ohadhi longithwa okukwata oohi, noohi ohamuzi iitungithi ngaashi oprotein dhoka hadhi kwathele aantu, oohi ohadhi eta wo iiyemo moshilongo shetu, nuuna aantu yedhi landitha ohaya vulu okukala yamonamo iimaliwa mbyoka haya longitha okulanda kehe shoka yahala.

Anangeshefa yuunamapya oha vulu oku kuna iimeno yawo ota yeyi landithapo maka iishona nashika ota shi yayetele iimaliwa notashi gandja wo iilonga ka kwashingwana yalwe.

Aantu ohaya pe oohi iikulya opo dhi kale nomwenyo, dho dhi vale nawa. Aantu ohaya longitha oonete oku kwata oohi, yo ya vule oku kalanditha ya imonene mo sha shomondjato, yo ya vule oku longitha iimaliwa mbyono oku kwathela omaluvalo gawo.

Iikwiila ohayi gandja oonkondo kaantu, aantu ihaya kala yasa ondjala ngele yali iikwiila yo ohaya kala ya kuta ethimbo ele, iikwiila oyi na uundjolowele yo ohayi vulu oku pungulwa eta yi li wa esiku lya landula ko, aantu ohaya landitha iikwiila opo yi imonene mo iimaliwa.

Onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi hili aataleli. Nuuna nduno waya moshikunino shiinamwenyo ino pumbwa okukala wa tila owa pumbwa owala okushuna monima opo wuyi ulukile kutya ngoye ino tila.

Uunamapya ohawu etelele aanamapya iimaliwa uuna ya landithapo nenge iimeno yawo kaakwashigawana nosho tuu. Ohayi etele aakwashigwana iilonga opo ya vule okuka kwatha komagumbo gawo.

Uunamapya owo wumwe tawu dhana onkandangala moshilongo shetu oshoka owuna uuwanawa owundji. Oha wupe aanamapya iiyemo niilonga.

Oontangu oha dhi kala momeye, dho oha dhi kwatwa nonete, dho oha dhi liwa kaantu, dho odhi na uundjolowele, dho oha dhi vulu oku kukutikwa. Aantu haa dhi landitha, opo ya mone mo iimaliwa yoku ka futa oosikola dhoyana.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu omatama ngono haga longithwa okutulwa miiyelelwa yetu, thimbolimwe nokuli aanafaalama mbono ohaya kalanditha omatama, opo yi imonene mosha shomondjato ano ya imonene mo iisimpo.

Iilya yomahangu ohayi tsuwa tayi ningi uusila wokutelekitha oshimbombo. Thimbo limwe aantu ohaya ka landitha uusila mboka opo yi imonene mo iimaliwa. Ethimbo limwe iilya mbyono ohayi longithwa onga iikulya yoonguti.

Moshilongo omuna omiti dhayooloka ndhoka hadhi kala dhoopaleka lela momindhingoloko dhetu oshoka ohadhi kala dha ziza nawa, dho ohadhi tukwathele nohadhi pe aakwashigwana oshowoo iinamwenyo ombepo ndjoka taya vulu okufudhilamo opo yakale nomwenyo.

Omiti ndhoka dhakukuta odha simana, oshoka ohaku zi iikuni yokutelekithwa, dho ohadhi longithwa okuninga omakala, ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo iishona, oshowo okulongithwa okuninga oombapila.

Mombuga ito adha mo lela aantu, oshoka Aawambo oye hole mpoka puna omapya taga vulu okulongwa. Mombuga ohamu kala owala omiti tadhi yalulwa ndhoka hadhi kala kaadhina omafo.